Toka awarawara man muruko bongo col kwar ki cilipa en bene otweyo bongo cate i pyere dok en tye ka coko nyig yen tye ka ketone i kabwere ki dong en ocano jamine mabeco jami calo layata jami calo nyanya jami muken oketo i te bolo cate dok i ngeye ty elabolo ma pud peya kiyeci luwote mogo gitye ka cat i ngete kenyu.

Ceng ma tye ka poto dero ceng tye ma owero te polo ma rema dok pii tye ka nagge ma bino wa i teng ngom ceng man bene tye ka ryeny i kom pii ma calle tye ka nen ki i dye pii neno calle mwonya mada.

Latin anyaka eni muruku kor bongo makwar ki pyere macol dok tyene ti nono-ni ocung ingom cok ki ma ki duru iye makar dok ingette tye kom matidi ma kicibo ingegi tye co aryo ma gubedo iwi meca dok latin acel ti ka ngwec inyimgi latin man ocung kun bedo wai tye ka neno kama bor

Man boma madit ma opong ki odi madit dok ot muywaneni mutoka ocane kaweng ki piny wa ki iwiye malo dok ot eni obedo ot cat madit boma kit eni-ni nongo opong ki biacara mapol ma dano mapol bino i iye wa kama kicato dok kiwilo i iye mutoka

Anyaka man ocung iteng yo mabedo gweng gweng dok en oilo wange malo ci oketo nyanya ma kitweyo i kavere malo ki cinge tung acuc icinge tung acam en kono omako cente ciling alip aryo dok en tye ka bwonyo adita ma giketo nya nya mukene bene tye ingete.

Dyangi aryo ma ki tweyogi iayoko dyangi eni tungi tye ma boco dyangi acel tye macol cuc dyangi acel tye mu bajo bajo matar ki ku ma rema rema Dok dyangi eni gitye ka wot I yo ma ki puru nen madong nen wai dyangi eni dong gudwogo ki poto ka gubedo ka pur iye teng poto ka gitye ka wot ki iye-ni Kono tye lum ma kilwero ki ingegi tye lum ka munyem ki lum ma otu mapol

Man ot ma kiriko arika kun kirwado kome kome weng ki lobo wiye kiguro ki bati ote ot ma titidi doggolane kiketo bongo mo me umone ki i nget but oti weng ki pito labolo poto labolo madit i but ot meno.

Mego man ma oruki igomaci dok oboyo wiye ki tambara ma te polo te polo ocung inyim duga labolo ma pud numu tye alum alum dok ocibogi ingom ingetgi tye kawil ki kacat ma kiketo i iye nya nya ki tungulu iwi meja dok dano tye ma gubedo ite yat meno bene lutini bene tye mucung ingetgi ki kama kijengo lela i iye odi tye ma orye ingeye kunu ma dano bedo i iye.

Man lutini ma gitye i caro ma gitye i yo kun gin ducu guyeyo pii i wigi polle gubedo lutini anyira gua ka gamo pii ma piine kitiyo kwede gang dok yo ma gitye ka wot iye-ni opong ki kweyo ka ofulo dok but nyonu onyem matek mada.

Man mucele ma otwi ma kingi odikke dok wiye tye ka ngok mucele man kono gitye alumalum mucele obedo cam ma pire tek tutwal bot dano.

Man poto madit ma cam ma iye-ni omito bedo calo kalikali ma pud peya ongok ki camme bene omane madit bolo bene tye ma kicweyo ma ngat ma gwoko poto meno bene tye iye ki i ngeye ki i twak poto-ni yadi tye odongo maboco dok poto ni tye omane malac.